Suuraan kanarraa kan argaa jirruu foon hojjetamee ciccitee taa'ee buddeen baattu isaa duukaa buddeen duukaa akkasumas barbarree duukaa kan qophaa'ee jirudhaa Kunis baattuu irra taa'ee foon ciccitaan hojjetamee kan jiru kan Nutti agarsiisudhaa.

Suuraa kana irraa kan ilaalluu irra caalaa uummata Oromoo Harargee biratti beekamaa kan ta'ee fi aadaa isaa keessatti fudhatama kan qabu jimaa kan ta'ee fi bakka gurgurtaa irratti namoonni gatii isaa irratti walii galaa kan jiranii dha.

Suuraa kanarraa kan nuti ilaalaa jirru baay'ee bareedaa miidhagaa bakka bashanannaa kan ta’e bakka daawwannaa Oromiyaa keessatti argamudhaam. Lafa magariisaa, lalistuu, badhaatuu fi teessumni ishee daawwannaaf kan namatti tolu yommuu ta'u, lafa magariisaa kallattii gara garaatiin oomishamtee kan jirtudhaam. Akkasumas bakka bashannanaaf bareedaafi miidhagaa kan ta’edhaam. Seenaan ishees baay'ee miidhagaa fi bareedaadhaan kan faayamtedhaam.

Suuraa kanarraa kan nuti hubannuu lafa magariisa biqiltota gara garaan oomishamanii jiran yommuu ta'u bakka miidhagaa bashannanaaf namatti kan toluu fi ilaalchisaa kan nama hawwatu kan ta’e mul'isa. Kanaaf bakka miidhaginaa bareedaa kan ta'edha.

Suuraa kana irraa namoota Yabaalaa yabatani deema jiraan nuti agarsisa. Namooni kunis bashanaanafis haa ta'u laga ce'uuf Yaabaalaa yookiin dooni yabatani kan imalaa jiraan kan nuti agarsisuudha. Kunis dhimaa bashana yookaan immimmoo dhimaa dhimmaa isaaniif deema jiraan kan ta'

Suuraa kanarraa kan ilaallu foon qophaa'ee baattuurra jiruu fi akkasumas dhugaatii Hararii fi Beddellee jedhamuun kan beekamu kan dhaabbachaa jiru nutti agarsiisa.

Suuraa kana irraa kan ilaallu, nama uffata baatee deemaa jiruu fi daandii kan argaa jiru yemmuu ta'u, konkolaataa diimaanis fuldura isaatii deemaa kan jiru nutti agarsiisa. Namni uffata baatee deemu Kun gurgurtaa yookiin dhiheessuu kan deemaa jiru nutti agarsiisudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu aadaa Oromoo keessatti kan beekamu akaayii yookiin qorii baachuuf kan fayyaduu dha. Innis gogaa Re'ee yookiin immoo Hoolaa irraa kan hojjatameedha.

Suuraa kana irraa kan ilaallu, gamoo bareedaa sadarkaa lamaan ijaaramee kan jiruu fi bareeda, miidhagaa fi kan namatti tolu yemmuu ta'u, fuuldura isaa biqiltoonni babbareedoo kan jiran kan nuttii agarsiisudha. Kanaaf gamoo bareedaa kana ilaalcha ijaatiin kan namatti toludha.

Suuraa kanarraa kan nuti ilaallu suuraa uffata olaantummaa yoo ta’u, isaanis uffata mushurrummaa ta'uu, abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu kan nutti agarsiisaa jiruu fi eebbifamaa akka jiran illee kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan ilaalluu, kaantibaa magaalaa finfinnee kan taate aadde Adaanach Abeebee fi namoota kan biroo bukkeetti ilaalaa jirraa kun kan nutti agarsiisudha jechuudha.

Suuraa kanarraa kan nuti ilaalllu daa'imman walitti qabamanii taa'an yommuu ta'u, achi keessaa tokko kophee ishee baafattee dubbisaa kan jirtu yoo ta’u, warri kaan dubbisaa kan jiranii fi isaanis xiyyeeffannaarra kan jiranidha.

Suuraa kanarraa kanarraa kan ilaallu namoota kubbaa miillaa taphatanii fi Ispoortii garagaraa hojjetan ilaalla. Suuraa kanarraas namoota kubbaz dhidhiitanii fi daawwattoota taa'anii ilaalan argina. Ispoortiin jabeenya qaamaafi fayyaa fi faayadha. Kanaaf Ispoortii argaa jirra.

Suuraa kana irraa kan ilaallu kabaja ispoortii marsaa digdamii sadaffaa kan ta'e, yeroo isaan itti hiriiranii beeksisaa jiranidha. Isportii agarsiisuudhan ispoortiin fayyaa namaafi akkasuma illee ispoortiin jireenya namaa keessatti barbaachisaa akka ta'e kan ibsudha. Kanaaf baay'atanii, hiriiranii ispoortiif dhaadannoo gaggeessaa jiranidha.

Suura kana irraa kan arginu bishaan finca'aa yookaan dhagaa irraa asii gadi finca'aa jiru kan nutti mul'isudha. Yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti bishaanonni akka kanaa baay'een waan jiraniifi irraan gadee dhagaa irraa finca'aa kan jiraniifi akkasuma dachee magariisa yookaan lafa biqiltoota gara garaa nutti mul'isaa kan jiru.

Suuraa kana irraa kan mul'atu suuraa shamarran lamaa waliin ta'aanii uuffata aadaan faayyamanii wantoota addaa addaa qabachuun suuraa ka'aa kan jiranii dha.

Fakkiin nuyi kanarratti argaa jirru gosoota kuduraafi muduraa keessaa kan ta'e timaatimiidha. Timaatimiin kunis kan bilchaatee fi lafa gurgurtaa gabaatti ba'ee kan jirudha. Gabaatti ba'ee namni kamiyyuu akka bitatuufi namoonnis gaafataa jiran kan nu agarsiisudha.

Suuraa kana irraa kan ilaallu simbira baay'ee bareedduu Oromiyaa keessatti argamuun kan beekamtu yemmuu ta'u, faayamtee, bareedduu taatee kan mul'attudha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu mana keessa taa'anii qormaata itti qoraman kan ilaalludha. Innis lama lamaan kan luukii tokko tokkotti jechuudha. Luukii tokko tokko baachuudhaan kan irraa fayyadamanidha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu fincaa'aa laga asii gadi fincaa'aa jiru kan nutti agarsiisudha. Bishaan uummamaan asii gadi fincaa'aa jiruufi bakka bashannanaaf ilaalchaaf namatti tolu yoo ta'u, kunis oromiyaa keessatti bakkoolee garagaraatti argamuun kan beekkamudhaa. Fincaa'aan kun dachee oromiyaarratti iddoo baayyeetti uummamtee kan jirtu yommuu ta'u, bakka bashananaaf firii kan ta'e kan namatti toludha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu nama gaariidhaan deemaa jiruu fi akkuma kana daandii korataafi asphaaltii kan ta’e yommuu ta'u, akkuma kana konkolaattonni gara garaa fuuldura isaaniitti imalaa kan jiran agarsiisa.

Suura armaan olii irratti kan arginu xiyyaaradha. Xiyyaarri Kunis xiyyaara Ameerikaat. Xiyyaarri Ameerikaa Kunis xiyyaara biyyoota guddataniiti. Xiyyaarri Kunis kan nutti mul'isu alaabaa Ameerikaa fi barreeffama Ameerikaa jedhudha.

Suuraa kana irraa agarru bakka gurgurtaa fi meeshaalee garaagaraa yommuu ta'u, innis daldalaa fi bakka bitteef gurgurtaa kan nutti agarsiisu dha. Akkuma kanallee, meeshaaleen gosa garaagaraa kan mul'atan yommuu ta'u, wantoonni nyaataaf oolanii fi kana fakkaatan illee harmootiin bakkee keessa taa'anii yeroo itti gurguraa jiran argina.

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru artistii Oromoo beekamaa, Alii birraa yommuu ta'um, Alii Birraa artistii beekamaa Itoophiyaa, Oromiyaa keessatti beekamtii guddaa kan qabu dhaa. Alii Birraa seenaa Oromoo keessatti dalaga guddaa dalageeraam. Artistii beekamaan kun abbootii abbaa hangafootaa kan ta'e yommuu ta'u, artistii hangafa Oromiyaa keessaati.

Suuraa kana irraa kan nuti ilaallu, beeksisa Itiyootelekoomiiti. Itiyootelekoomiin madda galii Itoophiyaa keessatti isa olaanaa ta'ee hojjetaa kan jirudhaa akksumas karaa moobaayil birrii akkasumas karaa teleebirrii argachuuf akkaataa karaa galii itti argachuuf odeeffannoo kan kennudha.

Suuraa kana irraa kan agarru manaafi mana jireenyaa baadiyaa keessatti argamu yemmuu ta'u, mana citaa jedhama. Manni citaa citaafi mukkeelii gara garaa irraa kan ijaaramu yemmuu ta'u, akka manneen hinjigneefi mana aadaa Oromoo keessatti kan beekamu yemmuu ta'u, innis mana keessa jiraachuuf namatti tolu keessaa isa tokkodha.

Suuraa kana irraa kan nuti ilaalluu simbira muka irra yookaan biqilaa irra qubattee jirtu nutti agarsiisa. Simbirri kunis muka qeenxee tokkittii irra teessee kan jirtu yoo ta'u, simbirri kunis gara fuuldura isheetti achii as bir'achaa kan jirtu kan nuti kan agarsiisudha. Simbirri kunis bareedduu yeroo baayyee Oromiyaa keessatti kan argamtudha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu foon ciccitee xixiqqaatee baattuurra taa'ee jiru yommuu ta'u, gara gadiitti immoo foon garaacha irraa ciccitee gurguddatee kan ciccitee jiru kan agarsiisu yommuu ta'u, nyaataaf baattuurratti iddoo tokkotti kan qophaayedha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu nama bareedaa fi miidhagaa yommuu ta'u, nama fuullee ijaa godhatee bareedinaanis simboo godhatee kan jirudha. Yeroo baay'ee magaalli bareedaa fi miidhagaa yommuu ta'u, gaafa ilaaltus fudhatama guddaa kan qabudha kunis miidhagee bareedee suuraa kan ka'edha.

Suura kana irraa kan ilaallu jeedala diimtuu afur ilaalla. Isaanis gara fuuldura isaaniitti waa arganii, gurra isaanii olqabaniidha kan jiranii fi akkasuma lafa magariisa dhagaa qabu fuldura isaaniitti kan argaa jirrudha. Kunis jeedala diimtuu ta'u ishee nutti mul'isa jechuudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru namoota afur bakka bashannanaa deemuun suuraa ka'an nutti agarsiisa. Kunis qarqara galaanaa dhaabachudhaan kan suuraa ka'an yemmuu ta'u, sagalee miira gammachuu agarsiisa suura kan ka'aadha. Kanaaf gara deemanitti suura ka'uun gammachuufi bakka daawwannaa deemuun miira gammachuu kan namaaf kennu ta'uusaa ibsa.

Suuraa kanarraa kan ilaallu soolaarii jedhamuun kan beekamu, aduu ofitti fudhachuudhaan galgala madda ibsaa ta'uun kan beekamu soolaarii kan nutti agarsiisuudha. Akkuma kana lafa magariisaa fi lafa kakatta'aa wayiiti kan nuti argaa jirru.

Suuraa kana arratti kan arginu suuraa kakattaa lafaa akkuma kana illee biqiltoota akka warqee qamalee jedhamuun kan beekamu fi dachee kanirra waan baay'ee nutti agarsiisaa jira jechuudha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu biqilaa cabee akka hin guddanne ta'e kan jiru yommuu ta'u biqilaan kunis hojii dhaabee kan jiru fi gogaa badaa kan jiru kan nutti agarsiisudha.

suuraa kanirraa kannu ilaallu bakka miidhagaa fi bareedaa kan ta'e koliderii bareedaa faayamaa miidhagaa kan jiru kan nutti agarsiitudha maarga bareedaa biqilaa bareedaa kan dhaabame bakka b5f

suuraa kanarra kan ilaallu artistii beekamaa fi haadha warra isaa kan ta'e adualeem gosaa fi qananii kan ta'an yommu ta'u suura bireeda midhagaa kannutti agarsiisudha

suuraa kan irraa kabilaal barattuu daa'i manii mana barnootaa keessatti suuraa kaatee kan jirtuu fi akkuma kana barachaa kan jirtu akkasuma illee iskiriptoo qapachuudhaan kan barreessaa jirtu kan utti mul'isuudha

suuraa kanarraa kan ilaallu dubara tokko fi dhiira tokko kan ta'an uffata aadaa isaaniitiin faayamanii kan jiran kannutti agarsiisudha kanaaf aadaan maal akka ta'ee irraa hubachuu kan dandeenye

sooraa kanarraa kan ilaallu nyaata ada ormoo keessatti baay'ee kan beekamu uukoo jedhamuun kan beekamu kan ilaalludha kunis bireedaa fi nyaata madaalamaa baay'ee kan namatti tolludha kana argina sooraa kan arratti

Suuraa kana irratti kan ilaallu, bishaan hidhamee kan jiru yommuu ta'u. Innis bishaan hidha gibee lammaffaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u. Madda ibsaa fi kallatti garagaraatiin humna elektiriikii ta'uudhaan kan tajaajiludha. Innis hidhaa nutti agarsiisa jira.

Suuraa kana irraa kan nu ilaallu kuduraa fi muduraa kallattii garagaraatiin gurguramaa kan jiruu fi teessuma isaa irra taa'ee akka namni bituuf kan taa'ee jirudha. Nus kuduraa fi muduraan kun kanneen akka muzii, anaanaasii, papayyaa, habiibi jedhamuun kan beekamudha.

suuraa kanarraa kan ilaalluu dachi ormiyaa kan fakkaata magariisa bareedaa akkuma kana gaarreen kan qabuu fi kakattaa dhagaa ol ka'aa qaba kan fakkaatu akkuma kanaillee huurrii fi mukeelii babaree do kan keessatti mul'atan

Suuraa kanarraa kan ilaallu namoota sirbaa yookaan sagalee aggeessisaa miira keessa jiran ulee harkatti baatuudhaan utaalaa deemaa kan jiran nutti kan agarsiisudha. Kanaaf aadaa isaanii mul'isaas kan jiranidha.

Suuraan kun kan nutti mul'isu gamoo bareedaafi daa'imman balbala irra dhaabbatanii gara fulduraa ilaalaa jiraniif akkuma kana illee gamoo bareedaa fuldura isaatti biqilaa bareedaa qabu kan nutti agarsiisudha. Kanaaf balbala bareedaafi gamoo bareedaa kan qabudha.

suuraa kanarraa kan ilaallu ormaya keessatti oomishamaa kan jiru yeroo baay'ee qaamadii kann argaa jirrudha qamadiini nyaata garaagaraaf kan olu yommuu ta'u suuraa kan arratti oomisha qaamadii kan nutti agarsiisaa jiru

suuraa kana irraa kan ilaallu barsiisaa barattoota barsiisaa jiruu fi barattoota barsiisaa irraa barachaa jiran ilaalla barsiisan yerootti yaadannoo barattootaaf kennaa jiru yommuu ta'u barattoonni immoo dhaggeeffachaa barreessaa barsiisaa hordofaa kan jiran ilalla

Suuraa kanarraa kan nu ilaalluu daandii dhagaa korataa fi aspaaltii kan qabu yommuu ta'u aspaaltiiirraa konkolaatota deemaa jiran akkasumma konkolaatota fe'umsaa namaa baatanii deemaniif akkuma kana nama karaa irra dhaabatu ilaalla.

Suura kanarraa kan ilaallu lafa gabaa keessa kan ta'e bakka gurgurtaaf qophaa'e kan jirudha. Innis waan nyaatamuu fi dhugaatiif yookaan nyaata fuduraaf muduraa mi'eessuuf kan gargaaru ta'ee akkasuma mi'eessituu garaa garaa ta'uuf kan danda'udha.

suuraa kan irratti kana garroo dubbara bariidduu uffata aadaa ormuun faayamtee kan teessuu fi harka ishee irratti oromiyaa kan jedhu kaayyattee kan jirtudha kunis sabboontuu ormo ta'uu ishee kan nuutti mudhisa

suuraa kanarraa kan ilaallu uffata abbaa gadaa kan fakkaatu uffatanii naanna'anii dhaabbataa kan jiran kannutti mul'isudha namoonni kunis namoo gosoota nama dhiirafdubara osoo jedhee addaan hin qolin uffatanii dhaabbataa kan jirannutti kan mul'isudha

suuraa kanarraa kan ilaalluu dabarsoo elektrikii fi akkasumaillee nitiworkii harkisuuf kan itti agarsiisuudha. Kanarra ilaaluudhaan waantoota garaagara irraa hubachuu kan dandeenyudha.

Suuraa kanarraa kan ilaallu taa'umsa mootii kan fakkaatu kan namoonni irra taa'uun kan beekamudha. Kanas yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti akka aangootti itti fayyadamuuf taa'umsa irra taa'amudha.

suuraa kan irraa kan iraallu biqiltuu kuduraafmuu duraa kan ta'e tooraan yk tarreen dhaabbatee kan jiru yommuu ta'u biqilaa kunoonsaaf bareedaa akka ta'e kannutti agarsiisudha

Suuraa kanirraa kan ilaallu namoota bakkatti sirbii hojjetamu deemuun shubbisa shubbisaa kan jiranidha. Kanaaf asirra namoota wayyaa diimaa fi wayyaa guraacha uffachuun akkasumas harkatti baatanii kan ittiin shubbisaa jiranidha.